<hesitation> de de la consommation foofu moom ngay adressé lettre bi soo ko ko adressé ak kayit yooyu ñuy wax ni mooy échantillon yi ngay yóbbaale mooy maquette étiquette bi <hesitation> certificat d' inscription bi xam ne nii mooy mooy kayit bi xam ne mooy carte d' ident kayitu juddu <hesitation> kuréel gi plus maintenent <hesitation> process bi li nga koy defee soo ko defee insaa àllaa Yàlla mën na na la si defal taw féex ba <hesitation> li nga bëgg nga am ko
<hesitation> <hesitation> Jalle dégg nga ni ko Ibrahima waxee <hesitation> mais loolu ni mu ko waxee yomb na yombul tay jii su fekkee ni <noise> dañuy wax ci wàllu jafe-jafe ngir ngen mën a <inhales> <hesitation> am kayit yooyu yépp yan jafe-jafe ngeen di faral di rencontré fan lay gën a bloqué woo <hesitation> souvent
bloqué bi yaakaar naa ne jafewul sax xay na ñàkkoon a xam yoon bi

wante comme ni ko Ibrahima demee ni mu ko waxee noonu la ñu ko defee ba nga xam si ne ñun yoon bi benn la wante it nag bokk na si produit yi ngay yóbbu échantillon yooyu dafa war a nekk loo xam si ne dafay méngoo ak ni ngay liggéeyee ci béréb bi ndax xam nga wut échantillon yoo xam ne ba nga ko joxee mu sell na set na te béréb ba nga nekk jëfëndikoo woo ca noona kon yaakaar ne bu ñu ñëwee waa service d' hygène mën nañu la jàpp chambre de commerce ñépp kenn ku ci ne dana def visite ci fi nga xam si ne mooy béréb bi nga xam ne si nga defaree li nga xam si moom mooy céréale bi wala soit yeneen produit yi ngay defar kon <hesitation> qualité bi daf ci am solo
trop hygène bi daf ci am solo trop ndax lépp li nga xam si moom ngay defar boo ko yóbboo bu ñu ko dugalee ci laboratoire yi day feeñ ndax kii bu ci nekk <hesitation> Fra bu ci nekk daañu la jox <hesitation> kii bi maanaam maanaam <hesitation> li nga xam si ne mooy mooy mooy cent pour cent nga ci am wala 50 nga ci am

kon foofu dana la may nga xam bii qualité bi nga li nga defar ndax yow jaar na yoon normal wala des na ñoom loolu lépp dañu la koy wan bu jaaree yoon normal moom daañu la jàllaleel sa Fra waaye su jaarul yoon suñu dugalee si laboratoire bi lépp luy loo xam si ne defoo la ci rekk dañ koy da koy daal rejeté mu delloosil la ko la nga fay danga koy perte
ah oui
dangay perte boo xase fay kon li ngay def mooy na fa ngay defaree na sell fa nga koy defaree na sell li ngay def it na sell ba keroog mu cay muy dem fa mu fa nga xam si ne mooy ci laboratoire yi ndax dangay dégg nit naan man defar naa Fra def naa ko ñaari yoon déposé naa ñaari yoon ñu rejeté ma man jàlluma li koy tax mu jàll mooy biir kaso la lekk ci boppam dafa nekk lu sensible kon nit ku bu koy defar war naa xool li muy def mooy lan bu duggee ci laboratoire ndax laboratoireb moom lépp lu la réer bu ci duggee day feeñ ñun népp war nañu cee bàyyi xel ne damay déposé rek dañu maa rejeté rek déedéet nekkul ñu rejeté la noonu ndax lu mu ci doon yoon lay jaar te yoon boobu moom kenn du ci jalgati lu tooloog tarfat nay
<inhales> <hesitation> Ibrahima bu ma déggee Jalle ci li mu wax nii est ce que aussi tamit <inhales> di ngeen taxawu jigéen ñi nga xam ne dañuy bëgg wut Fra mais surtout si béréb yooyu ñuy defaree seen i produit yi balaa muy dem ci labo yi le matériel qu' il faut b ak hygène <hesitation> bi nga xamante ne war na faa am
<smacks lips> moo xam li mu doon wax léegi xam nga <hesitation> ñun danu am benn tare benn défaut muy que ne am na ñoo xam ne dañu bëgg a daw rekk toog fi ñu toog seen koñ tec technique bi ñuy def sax bëgguñu keneen xam ko yow li ngay defar su tasaaroowul fokk li ngay def nit ñi xam ko pour mu mën a am njariñ mais am na ñoo xm ne dañuy jàpp ne ñoom li ñuy denc moom moo am njariñ maanaam li ñuy denc seen dëkk ñoom rekk ñu xam ko te loolu yow li nga am ca ame xam-xam la ci keneen amee xam-xam wala ëpp la ci ay ay pexe xay na bu ñu ko séddoo woon dana ngeen da ngeen dana la mën a gën a jàppale moo tax ci wàllu woowu bépp <hesitation> unité maanaam bu doon transformation bi nga xam ne dangay transformation fii ci <hesitation> <noise> région de <hesitation> Louga yu ci ëppoon ci jamono boobu en 2017 Fapal wëroon na ko xool leen xool seen i locaux pour xool ba xam est ce que méngoo na wala méngoowul ak ak ak ak doxalin ba mu leen defalee ba pare ci lañu leen woo ñoom ñépp seen i responsable defal leen formation ci approche HTTP c' à dire les techniques modernes de transformation des produit locaux xam ne approche qualité bi maanaam na mu gën a sellee <noise> na mu gën a yéwénee na mu gën a rafetee ci booy def transformation mu defal leen ci formation defal leen naka ngay def pour am am autorisation Fra yépp mu defal leen ko kon loolu taxaw boobu moom la am mais nag comme li ma la wax moo ci nekk xam nga par exemple bu fekkee ne association yi amuñu yenn moyens yi dafa am ñoo xam ne ñi énu tuddee des développeur économique wala éni ñu tuddee animateur économique

ndax nag moyens yi moom moo disponiibulul ndax loolu bu fekkoon ne dafa am loo xam ne nii <hesitation> associations yi seen seen liggéey foofu la mën a yem maintenant ki xam ne ni nag yaa ngi yëngu ci mbir boobu te bëgg ñu wax la tay nga dégg ko wala ñu defal la formation nga dégg ko nga ne man kat kii li mu soxla moom laa soxla Fapal dana am taxawaay bu mu taxawee mooy su gisee ku xam ne dalay jàppale si wàllu matériel wala si wàllu defar dana la def dana def intermédiation bi dana la boole ak moom <hesitation> dana la def dana la jox ay ay conseils am bu dee comme lu mel ne autorisation Fra itam ci ay <hesitation> éni lay jàppale ndax xaalis la <noise> xaalis ngay fay kooku bu fekkee ne nag li ngay jaay demewul noonu pour nga am ko day doon problème xay na <hesitation> comme lu mel ni que unité de transformation bi dañoo am partenanire boo xam ne dañoo jàppale woon si wàllu xaalis pour ñu mën a am autorisation pour ñu am autorisation Fra loolu daf cee daf cee am solo mais nit ki pour ñu nekk lu professionnel pour ñu nekk ay professionnels allah kulli allin fokk ñu formaliizewu <smacks lips> formalisation boobu nag ci la autorisation Fra dugg ci la kayit yi kayit yi dugg ci la code barre code :barre dugg ndax jàpp nañ ne liy wàllug transformation na ñu ko daan def ca cosaan ba comme moom la énu xam jàpp nañu ne loolu * mooy que ne naa defar sama cere bu ngoonee ma jaay ko ci koñ bi naa defar sama sànqal bu ngoonee ma jaay ko ci koñ bi naa defar sama kii bu ngoonee ma jaay ko si dëkk bi mbaa ma jaay ko si koñ bi loolu nit ñi dañoo war a am ni nag man est ce que tay jii du ma posé sama bopp ay question xam ne lii may def gis naa ne am na njariñ ndax nit ñaa ngi koy consommé lan laay def nag ba méngale ko ak bëgg-bëggu ñeneen ñi ci des jikko yi dafay changé <noise> te comportement yi day gën a moderne te fokk ñu adapté wu maanaam fokk ñuy jël suñu li ñuy <hesitation> li ñuy defar fokk mu jëm mu méngoo ak ñun suñu bëgg-bëgg ak surtout bëgg-bëggu bëgg-bëggu xale yi loolu nit ñi fokk ñu bàyyi ci xel te loolu en tout cas Fapal moom ma nga cay taxaw ci orientation waaye am na loo xam ne nii nag dafa laaj ay moyens ndax tay marche en avant bi rek batimat bi nga defaraat ko ah équipement bi loolu xaalis la <smacks lips> <hesitation> ñi ciy liggéey dañoo war a booloo dañoo war a boolee loolu lu ci am solo la
dañuy faral di wax naan <noise> lu kenn mën ñaar moo ko ko <inhales> <hesitation> ci <hesitation> émissions yi nga xam ne <hesitation> United Purpose moo ko jagleel jigéen ñi ci projet tekki jigéen ñi <breath> <hesitation> te <hesitation> USAID daal di koy financé waaye nag si jàppalug Jokalante ak Fapal <inhales> maa ngi ñëwaat léegi léegi

yéen sunu mbokki jigéen ñi xibaar bi yéen a ko moom kuréel gii ñu naan Fapal moo lëkkaloog kuréel gii ñu naan consortium tekki jigéen ci njàppanadalu USAID ñoo ñëw ngir gunge leen ci lépp luy suqali seen koom-koom te it yaqanal seen poche jaarale ko ci projet bii ñu naan tekki jigéen tekki jigéen projet la boo xam ne dafa ñëw ngir dooleel bépp jigéen ci li muy yëngu moo waral ñu baaxee leen ay formation yu jëm ci éducation financière naka la ñuy dugalanteeg a génne ci wàllum koom marcketing wàllum jënd ak jaay rawatina lu jëm ci wàllum internet wàllum javélisation ci nees la ñuy defaree eau de javel savonerie ci naka la ñuy defaree saabu ak lépp lu mu làmbool ku ci bëgg a bokk ci formation yi mën ngaa woote ci numéro bii ñu naan 33 879 30 82 33 879 30 82 ginnaaw boo déggee bip bi nga wax sa tur sa sant ak fi nga dëkk ak ban formation nga yittewoo ngir nga mën a bokk ci pàcc bu njëkk bu ñuy tàggat formation yooyu daw leen gaaw woote ci numéro bii ndax nombre de place yi dañu koo limité jaaraama projet tekki jigéen mi làmboog njarñu kese

voilà ñu koy jaajëfal moom <hesitation> Serigne di <hesitation> koo xamante ne vraiment farlu na lool ci liggéey bi <inhales> <hesitation> Jalle yaakaar naa ne <hesitation> fi brahima daane lee ci li nga xamante ne moom mooy li ñuy wax naan mbooloo <hesitation> mooy doole te it <hesitation> d' après ni ma déggee code barre yeeg Fra yeeg loolu lépp <blows air> ku amul doole dèjà dafa mel ni que pour nga jot ci day jafe
waa Ibrahima li mu wax dëgg la ndax mbooloo mooy doole xam nga li ñu tubaab bi rawee mooy booloo gis nga <hesitation> di bi muy wax sànq ci li nga xam si mooy seen produit yi tubaab bi li mu ñu rawee mooy emballage
<noise> emballages yi
defar ba mu rafet taaral ko donte daal li ciy nekk sax du bari wante gis bi bu rafetee rekk njaay ma day yomb
daf lay jox envie
jeex na kon foofa bari na ñoo xam ne si tay comme ni mu waxee ne mën nga toog sa kër rek nga transformé :fran fa <noise> comme ci yoon bu njëkk bi énu daan jaaree def ko si mbuus yoo xam ne si ne mbuus yi yiy sol galaas la rekk xam nga tay nga jaayee ko téeméer tay bu fekkee def nga ko ci emballage jaay moo rafet mën na jar 1000F te fekk yow coono ba nga ca jànkuwanteel beneen ba ca des mooy il faut que it ñu jéem a nekk mbooloo di daje di waxtaan di diisoo amul dellu ginnaaw avance rekk <noise> ngay def amul arrieère soo xasee dugg ci unité bi dangay dangay avancé ba keroog ngay génn kon bu fekkee yaa ngi sa biir <noise> koñ rekk dëbb sa roq rekk

mooy dafay des des bu métti li ñu liggéey wax dëgg fa Yàlla des na des na trop kon te Fapal def na ci ay formation yu bari formation yu bari yoo xam si ne kenn ku ci nekk war nga mën a xam ne yow mii kat tay bu fekkee ne dangay samp loo ak lépp loo mën a transformé war nga ko amal bérébu boppam boo dul bokk ak dara dama ne formation saabu sax

<breath> te formation saabu dafa nekk loo xam ne xale waru koo waru faa dem xale waru ko jege xalee maanaam xale bi nga xamante ne dafay soog a juddu ba am 3 ans ndax xam nga xale boobu xamul dara
ok
foofa xale bi mën nay raam mën na dox mën na gis laal ko ci gémméñam wala mu laal ko feneen mu indil ko ay jefe-jafe yu dul jeex kon ki nga xam si mooy transformé li nga xam si mooy savon dafa war a am bérébu boppam boo xam si ne su fay dugg moom rekk moom ak équipe ba fay dugg buñu paree tëjaat nañ génn dem seen yoon kon ki nga xam si mooy def céréale it naka noona fi ñuy defaree céréale laajul xale di fa ne <noise> li nga xam si ne mooy hygène boo ko toppee dëgg dëgg dëgg ak fi ñuy kay jaaralee ba ba ngay pare laajul dugg <noise> ak génn

yi ngay wax nii <noise> yépp est ce que am na ay yoo xamante ne seen fi ngeen di transformé yii yépp est ce que am na fa mais aussi est ce que respecté ngeen norme yi ngay wax fii nii ci rajo bi yépp
waaw am na fa waaye des na am na fa waaye des na <noise> ndax bu ñu wa bu ñu boo xoolee tay boo fa demoon tay <noise> mën naa ne yaa ngi naan chantier bu àggul la donte laa ñu ngi si ñu ngi jéem nag <noise> ci suñu kéemtalaay kàttan ndax biir kaso la lu ci dugg moom nay wax jàmm wante ba fi mu ne nii am na chantier yoo xam si ñu ngi ko préparé pour maanam <noise> naka la ñuy def ba marche arrière bi di <noise> am

te loolu ba léegi may wax des na waaye teewul ñu ngi siy jéem sunu kéemtulaay kàttan ba topp normes yooyu ba nga xam ne tay suñu jógee fii nga xam si ne fi la ñuy wàcce stocké matière première bi
suñu ko génnee fa ñuy jar fi ñu ko génnee ba keroog ñuy pare def finition ba keroog ñuy génn loolu lépp ñu ngi suñu kéemtulaay kàttan donte laa béréb bi des na des na bu métti ndax tay boo dikkoon ba àggsi dinga xam ne am na lu des waaye li des lépp ñun ñoo ngi si yoonu fas <noise> yéenee topp

waaw loolu moom di nañu koy respecté moom norme yi moom di nañ ko respecté <noise> ndax li ñuy liggéey su fekkee ne woon respecté woo normes yi yaakaar naa ne ba léegi uni suñu unité bi tëj na yii a ngi dem génn réew mi di dem yii a ngi ci biir sénégal te kenn ku ci nekk si ñi nga xam si ne

bu fekkee gis nga si dara du la joxaat commande te fi mu toll commande bu jeex keneen laajaat la keneen laajaat la loolu li koy maye mooy hygène ba ca aju norme ya nga topp ba nga xamante ne sii jaar na yoon ba nga xamante ne sii am nga qualité nga jox ko nit ki bu ko gisalee boppam sax moom moo lay njëkk a wax ñi ñu jox presque ñun suñu client yépp ñun ñoo ñu woowal suñu bopp wax ñu li nga xam si ne mooy bë ngënéel yi ñu gis

client yi lan la ñuy gën a soxlaci par rapport ak li ngeen di li ngeen di transfor li ngeen di liggéey lan la transformation bi lan la exactement
tranformé bi daañu transformé maanaam mil bi ñoo ëpp ci li ñuy transformé
waaw
bu ñu xoolee ñebe bi bari na client yoo xam si ñoom ñebe rekk la ñu soxla
waaw
am client yoo xam si ñoom <hesitation> mil bi rekk la ñu soxla
mil bi rekk la ñu soxla waaw
da naan la defal ma cinq cent araw

ñii dañu naan la poudre ñebe bi la ñu soxla ñii ne la caagiri ñebe kenn ku ci nekk ak la nga xam si ne mooy sa bëgg-bëgg ak ca fa nga koy jaayee ak ña nga xam si ñoom ñooy say <noise> client yow it ña ka soxla loolu moom mooy client yi nga xam si kenn ku nekk <noise> la ngay wuti wante bu ñu xoolee ba xool daal gis nañu ne dugub bi <noise> ñebe bi maasàllaa moom la nit ñi gën a soxla daal

ne bu fekkoon ne woon comme ni ñebe bi jàllee dugub bi jàllee ko kooku mboq mi it dakoy jàllee cent pour cent kooku moom lu ma leer la
<hesitation> Ibrahima defe naa ne li fi Jalle wax am na am na am na solo